ta be'ashshe dizay kame ogekko kame ogeppe giddo baggara giigettidi uttida ababay beettishshe de'ees izappe ha baggara issi bitane hamutidi de'ishshe beettishshe dees

Ta beashe dizayis coora gaammo cimati uttidaytanne gaammo dunguza baynta huphe bollo koppi yadan wotidi uttizayta be ashe days hentikka gaammo cima asatoqo

ta be'ashe dizay keehippe cora asati lo'idi ggigida keettan puulati uttidashaan uttidaysi beettosona entappe pude baggara nam'u asati eqqidaytikka beettosona

ta be ashe dizayti gaammo asatakko ha gammo asatikka gammo woga may7uya baynta qoorera yeddudi baynta sintan uttido sintan xarapheza bollan muuzenne mango wottidayssibe toosona

Ta be7ashe dizayti cora asti uttidayti beetosona. Enttika gaamo woga mayo mayidayiti beetosona. Enttappe issiniya inddokko, inddiyaka kareththa t- sherte mayidayssi beetes.

Ta be'ashe deyi issi mishiriya gamo waga mayo mayada eqidara betawus ipe guye bagara loiza matayi betes hesapeka guyera lo'aya kethay na'muy betes hayisika eti eqidasay deniba

Tha be7ashe dizaythi oyddu asathi eqqidaythanne ethappe guye baggara keeththay woykko gaththa keeththay kunddidaythi beeththees; pude baggara uuththa malathizabaykka de7ees; ikka cililoththiri lo7i woththis.

ta be7ashe dizayti lo7izi giigida puulati wottida parkekko ha parkekka gede baggara zo7o miishan xaafettidaytikka dees he sintan boottama u may7iday bitaneekka deees

Ta beyashe dizay wogganne aa hoden ba gididakkeetta giddon nam7o asati beettosona nam7atuppe issoy bootta luuke oykkidi ya baggara yizayti beettees.

ta be7ashe dizayti lo7izi puulattida keeththa cora asati gelishe beettosona inti gelida keeththaykka bootta qaalamen muleera maa7i uttidayti beettees

ta be'ashe dizayti laapu asati eqqidaytanne eta sintan booray eqqidayta beyays ettappe guye baggara keettaykka de'ees ha asatu giddon issina indo gidishin hanko usuppunati addekki

Ta be'ashe dizayis coora atuma asayi utizaysako etika oda odayasan tutidinee si'ishe betosona enita gidon issi betaney bayipeyin manaxire wothizays betishe de'es

Ta be'ashe dizayi kehippe co'ra asati gamo woga mayo mayidi banta qorera ha duge yedidi utizayitinne entika hasayishenne utidayiti eretes

ta be ashe dizayti attuma asa xalalay iisipe utti uttidayssa be ashe daes heyssatoppe issoy luken wottidi biirera xaafishe beettes nam7ati ba manaxire bantaayfen wotti uttidayssikka beettishe doosan

Ta be7ashe dizay keehippe cora asati uttidayti beettosona intika uttidi oda odishenne si shediyawa milatosona intika keehipe cora asataqo.

Ta beashe diyay cora maca asati uttizay tabeashe dayss intika gaammo woga mayphamay idi uttizayta giddosona intika oda odishinne siishe bettizayssakko.

tabe7ashe dizay cora asati utti uttidayssanne sinta baggara dawutara malatiza ba oyqqidi iskirtoora xaafiya asati beettosona hentappe ha baggara issi indiya beettoos

Ta be'ashe dizay cora asati lastiqe oyde bolla uttezayti gaammo waga ma7o maa7idi uttidosona hentappe sinta baggara qarpheza bollakka gaammo waga ma7oy maayetti woths.

Ta be7ashe dizayti cora asay uttidi shiiqowa shiiqidi haasayiya ba malatosona intika cora gidishin intappe duge baggara bootta dunkane milatizayti beettishe dees.

ta be7ashe dizayti issi bitane eqqidaytinne izi haasayishe beettes izikka manaxire ba maa7o bolla kaqqidaytinne asintaara gaammo woga maa7o danatida koppiye beettishe dees

Ta beyashe dizay issi mishiriya huphphe pixa woththidara tophphiya bandira ba bolla mayada gedde siimma uttidaro beyashe dayssi iippekka gedde baggara haththaykka yishe des.

Ta be'ashe dizay issi mishira huphe yedda uttidara etiyophiya bandira malatizayta may'ada ba bollan xaxada eqqidayssi beetees; ippe gede bagaara cu'a malatizabayka beetishe de'es.

Ta be7ashe dizayti oyddu asati uttizayta entappeka issina indo gidishin nam7u nayti gashe nayta gidishin issi issoge aawa entikka issi mala may7o mayidi uttizayti eretosana.

Ta beyashe deyi qumako hayisi qumayi coora shishidi wothidayisi betesi aa giddonika woxeyi budenayi qayisirey ubba ayinateyi koreti utisi.

Ta be ashe diyoy woga may7oy bayzettida woykko shamettida soofokko izikka maca asay ma7iyo may7okko izikka wogamu giitettidi sikettidayssa erisees

ta be ashe dizay issi bittane manaxere aattizayssi uttida gabde ashe days izikka gamma woga may7amay qoore bolla xaaxidi uttizayssa be ashe days

Ta beyashe dizay oyddu maca asati eqqe uttidayti beettosona intikka issi mala may'o may'idi baynta tohoan mela camma atte nashin eqqe uttidayti beettosona intappe guye baggara hareekka beettes.

Ta beyashe dizayti cora asati beetosona entika bootha naxala mayo mayidi beetosona issi bitaney eqidaysika betees. Ha baganka issi bitaney daabo woyko injera oykishe de'es.

Ta beyashe dizayti nam'u geleshota entiaka aayonne mara danitosona, maray hashera duge hoki utidaysi betesi . Eetappe guye bagara cilil'o matayka beetesi.

Tani be'ashe dizayis coora asay shiqidi utizayisanee eta gidon woga qumay utidays betes etapeka na'ati atuma gidishin coorati macako

Ta be'ashe dizayti hedzu asati eqizayti betosona entika eqida sohoy bita gidishin entappe gedebagara kehipe wolqama hathay betes.

Ta be'ash edizayti ashoy shuketizayssa asay xarpheza bolla wottidi nanxeliyayssa beashe days shukiza asatikka attuma shin etikka qoodheppe duge waggay beettishe dees.

Ta be'ashe dizaytti wolaytta wogga ma'o ma'iza asati woykko dunguza ma'ida asati keetta besishe de'iossonna enttappe pudde baggara uuttay beettes

be ashe dizay woga keettay olla sohon de ish deizayssanne appe puddesan lo7iza mittay beettizayta be ashe deayss heyssikka lo7iza maatakko

ta be7ashe dis woga keeththay deizaynne ha baggara lo7izi de7ida ciishati beettosona appe gede baggara muuze yeechchaykka beettees

Ta be ashe dizay nam'u asati kehippe cora mayke baynta sintan wottidi haasayishe beettosonna intikka eqqidi haasayosonna issoy manaxire ba ayfenka wottizayssi beettees.

Ta be ashe dizay oyddu asati uttidayti beettosona entikka uchido oydeppe sinta baggara xarapheza bollan komputere dizayta gora gorishe deiyayssi beettishen de7osona.

ta be ashe dizayti cora asay uttidayti beettosona intika attumanne maca gidi walakettidi uttidosona intika karetama omay uttida baynta kusheka toqu woottidi uttidayti beettosona

ta be'ashe dizayti komputere gora goridaystanne heyssape issi mishiriya eqqidayti beettees pude baggara nam'u attuma asati uttida ettappeka issooge silke xeellishe dees intika biiro uttiraba malatosana

Ta be'ashe dizayti cora asati uttidayssa beyays intika cora attomanne issi indo gidishin inta sintanka puulattida xarapheza bolla lo'iza awabay uttidayti beettees heyssikka puula miishakko.

Ta beyashe dizayti cora asay eqqidaytanne entappe giddo baggara kaamey eqqi uttidayssi beettees issi baggara aybakko champiyon giya xuufiekka taas beettishe deees.

Ta be'ashe dizayi mabirate poolekko, ha mabirate pooleyi wogga wooga mithani kaqetidi shuboyi haaho soo bidayisi betesi. Izape gidora asayika hamutishe dizayis betesi

ta beishe dizay maaburaate shubo milatees ha maaburaate shuboykka gitanne wolqamakko izikka yaanne haanne gididi eqqi uttidayssi beettees appe pude baggara mitayka beettishe dees

Ta be'ashe diyey mabirate gaanekko ha mabirate gaanekka keehippe wolqama gididayssa eretes izikka heedzdzu miishe qaaxetti uttidayssi wuphe bolla uttidayssi beettishe dees.

Ta beyashe dizayti issi bitaney eqqidi haasayishe beettes izikka haasayi dibba kushe doqu woottidi haasayees izappe guye baggara cililotida maataykka beettishe deees keehippe denba sohokko.

ta be7ashe dizayti mabiraate shubo daanatoosona. Eta giddorakka gaane dizayta daanates. Mabiraate shuboykka gitanne wolqaama saloykka pude baggara taas beettishe de7ees.

Ta be'ashe diyoy issi indiya ba laxana gozidara ba kushen waraqata oykidaysa beyashe de'aysi i miyiyan fayda mizgeba giza xuufeyka xaafetizaysa be'ashe de'aysi

Tha be7ashe dizay keehippe puulaththidinne lo7idi giigiza keeththa oydeenne xaraphezay uththidayssa be7ashe days; hizappe ha baggaara cililoththida ciishshay beththishe de7ees.

ta be7eshe de'izay kawo keetta milatiza sookko izikka issi bitaney yaa bishe beettees issi mishiriya bere bolla eqa uttidashin ippe ha baggara tukke uyanas maaddida siine deshoy betteshe dees

ta be7ashe dizayti lastiqe oydenne lastiqe xaraphezakko entikka keettayo penge baggara uttizayta be7ashe days entikka uttanawunne quma bolla wothidi maanaw maaddes

Ta be ashe dizayti zeemene barke giida sunta woykko pidaliyan xaafettiday ta beyay dedays ha xaafettidaytikka malkeyara malkera wodhdhi wottis izikka bolla baggage kareta garsan zoan xaafidayti beettees.

tabe ashe dizay issi bitaney ba kushen mayke oyqqizi haasayishenne oda odishe beettes izikka zo7o may7on kushe gakkizayssa maa7idi uttiza bitanekko

ta be'ashe dizay kehipe cora asati salafettidi eqqizayti beettosona intikka issi mala ma'o ma'odi eqqizaytanne koppiyekka baynta huphen issi mala wotizayti beettishe de'oosona

Ta be ashe dizayti cora asati uttidayti beettosona etikka tamay wudda immidosohowa qayssi asata malatosona eta sintanka cora hayllande tura haattay beettees etikka cililo koppiye sa'an wotti uttida.

Ta be ashoy dizayti gasha naati polise maa7o maa7idi koppiyakka wottidi eqqidaytanne baynta kushe pude xoqu ooththidi baynta aymuro bolla wottidayti beettosona

Ta be ashe de7izayti cora asati issi mala may7o maa7idi eqqidayti beettosona intikka issi mala koppiyekka wottidayssakko ubbatikka attuma xalala lo7idi puuli uttida ogen eqqizayti beettosona.

Ta be'ashshe dizay kawo keththekko hayissika maxxafay madardara bollan kumidays bettishshe dess hessappe ekidi asi uttidi nabbabanas woththida oydeynne xaraphphezay giggiday bettishe dess.

Ta be'ashe dizayssi keehipe cora asati booththa oyden uttidageta be'ashe daysi. Entikka dizoy kawo keeththan ubbaykka odda siyishe de'osonna.

Ta beyashe dizzay oydu asati yishe betosona etappe guye bagara kehippe wolgamanne fulati loseti wotida poqqe keethi betishe dees

ta be'ashe dizay keehippe loosettidi puulatidi deiza wolqama pooqe keethtay eqqidayssa be ashe dees izappe duge baggara kaame ogekka bettishe dees

ta be7ashe dizay cora attuma asati eqqidayssakko eta giddon cora tiya simmidi eqqidayssi beettishe doossona intika hayba keetta giddon uttidakko eqqidayssi bettishe des

ta be ashe dizayti cora asati eqqizaytanne intikka attuma xalala gidizayta beettays intika kawo keettan eqqidaba milatosona inta giddon nam7u attuma asati manexirey banta ayfen wottizayti beettees

Ta beyashshe dizayitt cora asati pudeththa keyishe bettosona enta gidon isina indokko etikka biyo sohoyi buro gigisishse diza keththakko izikka kawo keththa masates

Ta be ashe dizayti asati coray eqqida sanne issi bitaney dumma eqqidosay guqetappe giddon issi macasiya barka eqqidayta beettees hentappe pude baggara lo7izi puulattida keettayka beettees

ta beishe dizayti kawo keettakko kawo keettaykka wogga pooqe appe duge baggara kaamenne kaame oge beettees duge baggara qasseka lo7iza mitatikka beettosona

ta be ashe dizayti kawokkeetta gido aggenna hizikka lo7izaytinne puulatidi gigidayta bessees ha misilezan daro malati dabay oydekka deees

ta be7ashe dizay pude baggara keettay dizayssanne gede baggara lo7idi cililoti uttida maatay beettees appe gede baggara zumaykka beettees

ta beyashe dizayay kawo keetha malatees hessika wogga keethti beettees iza aachara qasikka biishe beettees saloykka beettishe de7ees appe ya baggara lo7iza maataykka deees

Ta be'ashe dizayssi hospitaleko hospitaliyan issi bitaney hokkidayssi bettees izape gede baggara atuma gidinn inddo gidin erettenabi ichchi utidasikka beetishe dees.

Ta beyashe dizay issi bitaney eqidaysa beyashe days ha bitaney odda odishe diyaba milates izika ba ayfe bolla manaxire wothidaysako

ta be ashe dizay oyddu asati issi mashsha oyqidi daabbo qanxishe beettosona dabbo mathan komputeri uttizaytikka beettees appe pude baggara wogga xuufen xaafettidi hashshu sareyeeta gizaytikka xaafettizayti beettees

Ta be ashe dizay keype coora asati uttidayssinne eqqida asati beetti shi dossona enta sintan qaraphiza bolla gaaboy paandishay hayllandera haatti deizayssa be ashe dayssa.

Ta be ashe dizay hospitalekko hospitalen cora asay eqqidayssanne issi mishiriya halga bolla uttada bootta woraqata ba kushen oyqqidayssa be ashe days ha asati o oychano yiidaba midatosana

Ta be7ashe dizaytti hospitaleko ha hospitale penggen daro asati de7etes hospitalen geliyosan wogga miishan xaafetida gambbo ubba gaxare hospitalegizay xaafetidayssa bessees.

Ta be'ashe diyay hospitaale woykko akkamo haggaza oottida hospitaalekko. Izikka dhale keetta gidishi hedzduzu asati eqqidayti beettosona.

Ta be'ashe dizayti Hospita danates hospitale pengera cora asati eqqidaytti bettosona.enttika nam'atti issippe laptptoppe malatiza oyqqi uttida ettappe sinthara karetha mishshi de'ees.

ta be7ashe dizayti heedzdzu attuma asay eqqidaytanne entappe guye baggara issi macasiya ba huphe goozada eqqidara beetta shede awus ippe pude baggara wogga mittay beettees.

Ta beyashe dizayti hospitaalen diyaba malatosana intika cora asati eqqidayssanne issi aaway issi qeeri naa qale mitisise beettes qeeri naakka issi aaya tookkawuttus.

ta beyashe dizayti oyddu attuma asati eqqizaytanne entappe giddon nam'u attumati issoy issara waraqata miisha oyqqidayti beettees oyqqidagetuppe issoy bootta mayo ma'idayssakko

Ta be ashe dizayti hospitale woykko xaleketa daanatees e ta giddonka daro xaleti beettosona issi bitane eqqidi xeelishe de'ees izikka bootta ma'o may'i wottidayssa.

Ta be ashe dizayti hospitale takko hospitaleti qasseka lo'izi giigida puulatidayssa bessees intika maaburate shuuboykabeettishe dees ha baggara i ayba mashine gidinka erikke mashine kabeetees.

Ta be7asheedizay posththereera laxxafeththida miishshi beeththishee dees; izikka ogen uththi woththidaba milathes; a bollakka tsaafeththi woththidabi an hanis haththamonne masththaawoqe gizaba xaafethizayssikka beeththishee de7es.

Ta beashshe diyay haattako ha hattayka bombappe wodhidi dishin bettes izzappe gedde baggay kehippe dembba sohoko ha demba sohonika hattay guki uttidagey betishe dessi.

Ta beshe dizay kaamenne kaame ogeko izappr pude bagara wohga wolqamanne puulatiza keethay beetishe de'es izika kawo keetha milatizasako

Ta be'ashe dizay kehipe pulati wotida kethako ha kethayka qorqorozi zo'o milates izappe duge bagara asayka hamutishe betes etape guye bagara wora milatizaysika betishe des.

ta beyashe dizay issi bitaney hamutishe beyayis izappe pude baggara keettay dees keetta bollakka maa7o attamettida keethta gizayssi beettishe dees

ta be ashe dizay keehippe cora asati hawakko bish yeddosona intika banta ayfe bolla manaxire wottizayti beettees intappe guye baggara muuze yeechchikka deees muuze yeechchappe gede baggara keettayka beettishe deees

ta be ashe dizay cora asati killi baggara ooso oothtishe beettosona intikka oothtida oosoy oge giigissishe doossona ogekka keehippe lo7idi deees

ta be ashe dizay cora asati eqqidaytanne gede baggara keehippe wolqama keethtay keexettishe be ashe days hizikka loosettishe deestenne

ta beyashe dizayti keehippe wolqama asatakko.heyssatappeka issoy nu kawuwa aabi geetettes. izikka eta matara uttidayssappe guyen izi manaxire ba ayfen wottidayssakko.

ta be ashe dizay issi addey puute tokkishe beyayda deays izikka uttidi tokkishe appe guye baggara oyddu asati eqqida issi beettishe de7oosona

ta beyashe dizay nam7u asati hamutishe beettoson intappe gede baggara kaamey kaame ogera bishenne bishe beettees gede baggara ogey buro giigettishenne loosetishe dizay ka beettees

Ta be7ashe dizay denba bootan nam7u naati eqqidaytanne eetappe duge olla baggara aysuse woykko kaamey eqqidayti beettees izappe gede baggara hogey woykko dildiye de izayssikka beettishe dees.

Ta be"ashshe dizay issi bitaney computer goragorishe dizayissi bettes izappe guye baggara issoy eqidi xeless izappe sinthara issinay eqada bermtawus

Ta be7ashe dizayssi dhale keeththakko .dhale keethankka kare baggara dhale keethayo sunthay deesko izikka boditte katama dhale keetha gizayssi deesko.

Ta beyashe de'izaysi cora asati eqidaysane entika gamo woga mayuwa mayidi eqidati betosona entappeka sintha xaraphezan aybakon wotti wootidosona

Tanii be'ashshe dizay attumma assati eqididaysanne appe pude baggara assa mino ashsho Ketta giyaba be'ashshe de'ays izikka botta qallamen tiyetidayttakko

Ta be ashe dizayti lo7idinne puulatidi giigidi wurida keethtata be ashe deays intika cora gidishin intappe ya bagganne ha baggan xililo gidida maatay beettees

Ta be ashe deiyay oyddu asati keetta huphen kakeetishin beettosona eytappe na'o asati misamaarera mita sho cishe beettosona issi bitane sa'an eqqidi eta xeellees eti keexiya keettaykka ginbe keetta.

ta beyashe dizayti mabrate gaane gido aggenna iza bollakka karettamishi heedzdzay bollan uttidayti beettees izikka uttido miishay birate malatees

Ha be ishede izayti hichachu asati issife gaammo woga ma wammay7idi bishe beettosona inta giddon issinna indokko oyddati attuma etappe pude baggara sarbise keettay beettees.

Ta be'ashe dizay polis xaabako polis xaaba giddon oyde giigidaysanne xaraphezay dizayssa be'ashe days; ha xarapheza bolla aaza maashinekonne erikeshin uttidaysika beetishe dees.

ta be'ashshe dizay heedzdzu asati eqqidayssanne eti dizo sohoy kawo keetta woykko polistaabe gidi geetettiza sohan eqqidayeta be'ashshe days nam'ati baynta kushshin aybakko woraqatta issife oyqqidayssikka betiishshe dees

ta be ashe dizay polisxaabekko ha poolisxaaben giigidi ubba miishikka kumetta dizayssa bessees izikka kooshshiya iqay ubbay uttidayssi bettishe deees

ta be7ashe dizayti shubo malatiza miishay qaaxeti uttizaytanne pude baggara itioophiya bayndiray kaqetidi uttidayssi beettees entappe giddo baggara ginbe malatiye keettay kabheettees

Tabe'ashe dizay issi polisey uttidayssi beettees izikka polise maa7ooma7izaytanne polisetu koppiye wottizayta beettees appe sinta daraphezan silkekka beettees

ta be7ashe dizayti bolisxaaben asati eqqidi haasayishenne issi mishiriya kareta ma7idara woraqata oyqqada maykeraa manaxire aattidara haasayishe beettawus izippe guye baggara cora asati uttidosona

ta be ashe diyay cora asati waraqata misha oyqqidi eqqidayti beettosona inti eqqido sohoyka polis taabe penge milatees intika borsa ba iza macasi akkasinta baggara beettawus

ta be ashe dizayti cora asati polis xaaben uttizaytakko intappeka ha baggara matisidi heedzdzu asati utti wottida heedzdzu asatappe giddon deiya bitaniy manaxere ba ayfe bolla wottidayssakko

Ta beya sheedizayti polise uttizaytanne izi aaza xeellidakko xeelli sheediyayta izikka polise tuma wamay7idi uttidinne izi aaba qoppidakko qoppi sheedeees.

Ta beashe dizayiti macca assati banitta herape miriqa digizayatako. enitika issipe shiqidi wogga puxxa oyiqidi pitishene gigisishe betosona.

ta beyashe dizayti cora asati shiiqidi oge giigissishenne pittishe doossona intika baynta heerappe miiriqa diggishe doossona intika issi mala may7o maa7iza asati kumidosona

Ta be ashe dizay qeeri gashe nayti miriqa giddon beettishe de'oosana intikka mirqa giddoppe ay bakko maxishe doossana intappe gede baggara kaamey beettees kame matanka asikka yididiyagi bettishe des.

ta beashe dizayti miirqa diggiza kaameta milatoosana ha kaametu sinta baggara keettaykka dizayssi beettishe dees entappe ha baggara mittaykka cililotidage beettishe dees

Ta be ashe dizayti issi bitaney miriqa issife shiiqi wottidaga xeellishe beettees ha bitaney heerappe miriqa pitti giigisidi duuganawu shiishshidayssa milatees.

Ta be ashe dizay issi bitaney miiriqa qolyo'qa ekkidi bishe beyays izappe gede baggara kaamey beettees ha kaameykka wogganne wolqama kaameqqu

Ta Be'ashe Dizay Keehippe cora Asay Issippe Shiqidi Banta Heerappe Miriqa Digishe Betosona Entika Banta heera Loytanas Otida Osokko

ta be ashe dizayti keehippe cora asay shiqidi banta heerappe miiriqa diggishe beettosona iti diza sohoykka cililo maatay koretirasa gidishin intappe pude baggara keettaykka beettees

Ta be ashe dizayti cora asati ogei pittishenne kaame biyoosaynne yi7osa pitti diggi kissishe beettosona intika baggay coray macakko.

ta be ashe dizay issi bitaney miiriqa qoliyo miisha ekki dibbiyaytanne appe gede baggara kaamey eqqidayti beettees ha bitaneykka ba doonan maske wotti wothis

Ta beyashe dizay issi mishiriya payda inglizeynani gida xuufe sinthan eqada like ba kushen oyqidaysa beyashe days ha mishiriya ba bolla karetha sharbe qacha wothadus

Ta be'ashe dizay matawoqiya kessisanas giigisida ogeko hessika issi maccasiya huphe pixa uttidara uttada xeellashe beetawus ya baggara qasseka matawoqiya si'iley de'es.

Ta be'ashe dizayis na'mu maca asati micishe ayibako mishe banita oyiqidi eqidayis betosona eti oyiqida misheya bolla payida giya xupey xapeti utidays betes

ta be ashe diyay matooqiyabaakko izikka matooqe oda odidi fayda mazagabiya aaho oda giyaba xaafettidayssakko izikka samaye malken xaafettidayssakko

ta be ashe dizayn itiophiya kartay boottanne cililon qalameti wottidayssa be ashe dees izappe duge baggara xuufen xaafettidi digitale itioophiya giza xuufekka be ashe deys

Ta be7ashe dizayti cora asati odda odiyabba milatishe biide de7oosona. Entikka attuma xaala gidishin entappe ha bagara kaame eqqi uttidayssi beetishe de7ees.

Ta be'ashe dizays planeko , nam'u asat eqizayt planeko kilushe micid xelishe be'ays, plane matanka cora asati de'etes, entika gelana haniyaba milatisona.

ta beyashe dizay keehippe cora asati eqqizaytanne kaa7ishe dizayta melatosona hentappeka giddo baggara asay hamuttiza sohoy keehippe lo7iza maatay dizayta gidiyo gi bettishe deees

ta be'ashe dizayti kaassanchatakko ha kaasanchatikka koaase kaa7izaytakko eetappe gede baggara cora kaasa beyiya asati uttidosona intikka eta kaallosona

ta be7ashe dizayti cora attuma asay eqqidayssakko entika coratikka issi mala may7o may iddi eqqidosona inta giddon issi bitaney manaxire aatti wottis banta kushenka irxamata oyqqi wottidosona

Ta be ashe dizay keeype xora asati eqqi utidaysi beettes pude baggara duge simmi eqqidayeeta oyde bessishekka diyageti beettosona intappe gede baggara dunguza milatiza koppiye oyqqida aawoykka beettishe dees

tabe7asheeddizay cora asati uttidi oda siishen beettosona hintika uttido daraphiza bolla suuppa miish korettizayssakko intappe guye baggara kamera oyqqidi qaraxida asatikka beettosona

Ta beashe diayiti issi bitane eqidaytanne cora miishshi kametiutidabi betes izika oyddu xelay betishe des xelayika woga aho.

Ta be'ashe dizaysi kaame bolla cora asati uttidi de'osona. Entika bootha tisherte mayidi bishe issoy Gamo woga mayo mayidaysi beetees.

Ta be'ashe dizayis coora asati eqi utidayisanee izaka qasi gisitey de'ewo tisheritay mayidarane woga xila oyikida asati tayo betishe do'sona enitika kawo dorya asata danosona

Ta be'ashe dizayti issi mishiriya manaxire woththidara eqqidarone iipe guye baggara samaye qalamen qalameti uttidayssanne bootan xaafetidi polise gallasa gizayta be'ayda days .

ta be'ashe dizayti oydu asati woga xilla aho oyqidi eqidaytanne issi bitaney giste tisherte ma'izayta etappe guye bagara kameykka yishe betese

ta be7ashe dizayti issi bitane haasayishe beettees izikka manaxiriye wotti wottees appe guye baggara hayqqida asa footoynne shaamay exidayti taas beettishe deees gede baggara bootta maykikka guuttay beettees

Ta be7ashe de7iyay issi mishiriya eqqada haasayishe beettawus. ippe guyeera poolise gallassa giya gee xaafetti wottis. He xaafettidayta bolla qasse samaye kalariyan bemulu kammi uttti wottis.

Ta be ashe de7izayti corasati eqqidaystinne gashe naatiyeta giddon dizayti beettosona ha baggara polisiekka deiyayta beettees etappe gede baggara gaammo woga maw7a ma7izaytikka dees xoqa bagganka coraasay deettes

ta be7ishe de7izayti coro gaammo woga maa7o maa7idays asati uttidaytanne issi polisiya eqqidayti beettosona oda odizayta malatosona entappeka issi aaway eqqidayti beettees.

ta beyashe dizay issi bitaney kareta koote maa7idayssi eqqidi haasayishe beyay dadays izikka mayke ba kushen oyqqidayssanne issi maykey barka duge baggara eqqiday si beettishedes

Taa be'ashshe dizayitti nam'u asati atumanne maaca gididi eqidayittinne nam''atti sarottinne miccidi diya eti beetes entappe guye baggara etiyopiya bandirayika dees.ha baggara haylandeka beetes

Ta be,ashe dizayisi ayiba biron utidako erenan ixikoka co,ra asati biro gidon utidi kompitere goragorishe betosona ha bagara issi bitane nne issi Mac,iya hasayashe de, osona

Ta beyashe de'izasi nam'u asat biro masatizaysa kethan utidayt betosona, entappe guye bagara tophiya Bandrayka betes. Ha bagara cililo matayka betes.

Ta be7ashe dizayti cora asati eqqidayssa be7ays. Entappe issinnoy issinanne issooge miiccishe immiya badanatiddi eqqida hankootikka eta xeelishe de7oosana.

ta be7ashe dizayti cora asati eqqizaytanne intikka baynta kushen matawoqe malatida miisha oyqqidayti beettosona ha asati miicishe beettosona intikka diza keetta puulatiza keettakko

Ta be'ashe dizay polisetako polisetika kehipe c'ora c'oratika eqidayti betishe dees izappe gede bagara kamey be'ishe dees etika kame ogeni eqi utidaysa be'ashe days.

Ta be'ashe dizayi polisetako ha polisetika polis xabeni dizaba milatisona initika kehipe oda si'ishenee esigiishe betosona

Ta be'isha dizaysi polisetakko. Ha polisetikka issi mala mayo mayidi eqidayssi betishe de'es issi bitaney silkke haasa'she kka betishe de'es izikka booththa kopiya ba huuphphen wothidi uutis.

Tha be7ashe dizay cora asathi uththizaytakko; enththikka polisethakko; polisethi polis xaaben uththidi oda siyishe de7oosona;issi mala may7izo maayo may7o may7iza polisetikka kumi uththida.

Ta be'ashe dizay polis xaabekko ha polis xaabenka cora polisetinne lam7u dummatiza asati uttidayssa be ashe dees ha polisetikka issi mala may7o may7idi issi mala koppi banta huphen wottidayssakko.

Ta be ashe dizay keehi pe cora poliseti polisxaaween uttizaytanne heedzdzu asati eqqidayssi beettishe deees intika polisxaaween keetta giddon uttizayti eretes.

Ta be ashe dizay polisekko ha polisey eqqi uttidayssi beettees izikka polise maaamay idi koppiye bawophen wottidi eqqidayssi beettees izappe guyera keettaykka bettishe deees.

Ta beishe dizayis coora asati utidayasanee enitika polise gidishin day sohoyika polise ketta polise ketta gidi utidi na'u asati hara ma'omaizasi betes

ta be7ashe deiyay cora asati eqqidaytanne nam7u asati uttidayssi beettees eetappe guyera wogga wolqama haattay beettees eetikka nam7ati massare oyqqidayti beettees

Ta be ashe dizayti cora poliseti salpera eqqizayti beettosona intikka banta koppiya ubbatikka wottidayssi beettees entappe pudde baggara kaameekka bishe de'es duge baggara issi aaway uttidaytanne issoy gede simmidi eqqidayti beettosona

Ta beashe diizay oyddu asatakko enttappe nam'atii gamo wogga mayo'a bantta qodhdhera yeedi woththida issoy koppiya gammo wogga dungguza malatizagga wottidayssako eenti diyyossayka kaame oggenakko.

ta be'ashe dizay matakootakko matakootay keehippe maaddizayssa gidiyogee keehippe qoncen eretees izikka matati agiddon eessikko eessay daro harges xale gidida gishas matakota giigissidayssa bessees

ta be ashe dizayti cora asati saa7a bolla woykko cililotida maata bolla ichidayssi beettees entappe gede baggara cora asati mitta giddon uttizaytinne eqqida asati beettosona

Ta be ashe dizay issi bitaney haasayishe bees izikka cora mayketa ba matan wottidi haasayishe beettes izappe gede baggara itiophiya baynderay kaqeti uttidayssa kabe ashe dees.

ta be ashe dizayti cora asati uttidi oda odishenne haasaytishe issife uttidayti beettosona intikka baynta uttida oydeppe sinta bagga qarapheeza bollin luke cora wottidi haasayidi de7oosona

Ta be7ashe dizayti cora attumasay eqqidayssanne issi bitane uttidayta be ashe days intika co7u giidi xeelishe doossona intappe guye baggara keehi wolqama mithasi diyayssa be ashe days.

Ta be ashe dizay oychashu asati eqqidayti beettosona hintikka oge bolla eqqidayssakko hintappe guye baggara cililotidi mitaykka beettishe dees.

Ta be'ashe dizay issi away berka uttidaysane karetha koote mayidi be qodhen karabate qachchidi dizaysi beetees. Ha bitane co''u gidi aybako xeelishe de'ees.

Hayssan ta be'izayssi issi bitaney soopa oyde bolla uttidi dees. Iza sunththayka ambbasadere dinamose geetetees. Izika haasayishe dees. Izaraka hara bitaney dees.

ta be7a she diyayti cora asati uttidinne ay ba zoretiyakko zoreti sheddi oosona intappe guye baggara keettayka deees ha baggara mittayka beettees inti attuma xalalakko

Ta beyashe dizayti coora attumasa eqqizaytenne intappe nam'ati sure gixida shin hanko corati bijaamma malatizayssa maa'idi eqqizayti beettosona intappe duge baggara lo'iza quma miishati deosona

Ta be ishe dizayti issi aaway qoppiyo wottidayti eqqidaytanne haappe guye baggara issi macasay eqqidaro be'ashe dayss ippe pude baggara gaashe shocettano giigidaytanne gede baggara muuze beettees.

Tha be7ashe dizaythi oyddu adde asay aybako miishsha karthoonera biishangaari giyaba oyqqidi eqqidaythi beeththosona; enthappe guye baggarakka nam7u aththuma asathi deeththes.

Ta be'ashe dizayti issi bitane uttidi haasayizaytanne iza sintani mayke corati sintan beettishe de7oosona izappe guye baggara itiophiya bandiray eqqi uttidayssikka beettees

Ta be'ashedizayti cora attuma asay eqqidaytanne issi bitane etakko simmidi haasayishie beettosona eta giddonka gaamo woga ma'o malatizayta koppiye aattidayti nam'u asati beettishe de'oosona.

ta beyashe deiyey oyddu asati uttidayta inta giddon issinna indo heedzdzati dd adde etappe guya baggara maskote bolla gammo woga maa7oy beettees eta sinta xarpheza bolla bootta dawutaray deees

Ta be'ashe dizayti heezzu asati eqqidaytanne issi bitaney gaammo woga dunguza maayida bitaney mayike oyqqidi haasayishe beettees.

Ta beyashe dizayti cora asati eqqizaytanne ya baggara qaraxiya asati beettishe de7oosona entappesinta baggara itiyo posti giya miish xaafettizayti beettees.

Ta beashe dizay kehippe cora assathi eqqi uththidayssa beashe dayss. Entikka bagga assathi haare bolla uththidayssa bethishe dosonna. Entappe gede bagara keththay betishshe dees.

Ta be7ashe diyay cora asati uttizayssanne eqqidayssa be7ashe dees. Entappe gede baggara keehippe lo7izanne puulettida wolqama keeththay beettishe de7ees.

Ta be'ashe dizayti issi baggara qalamekko ha qalame difirentiyana maaddizayssakko epeya baggara wogga keettay beettishe dees heyssika kawo keetta milatizayssakko.

Ha'i ta be'ashe dizayti keehippe cora asati eqqidayssa be ashe days intika diayba7ootiakko erennan ixikkokka luuke oyqqidi eqqidayssa be'ashe days

ta be ashe dizayti indo asati coray uttidayssanne issi indiya eqqidaro be ashe days intika haasayishenne zoretishie dizaba milatosona

ta beayshe deiyay ushachcha baggara asaynne kaame eqqi uttida issa beyays hayssika kaame giddo asay galananishe beettees haddirsa baggara qasse cora kaame bishenne yiishe beettees

Ta be'ashe dizayti cora asay kame ogen kame nangishe betosona heysika issi kame yishe be'idi gelishene betizaysi qoncises

Ta beyashe dizaysi cora kamey eqidi dizaysi beetes haysika salpera eqidaysako heytape pude bagara cora asayka beetes heysika bishenne yishe de'odona ya bagara ogey gigetizaysi beetes

Ta be'ashe dizayti itiyo telekome giza xufe karethan xafetidaytanne e pidale malatizaytinne samaye melkiyan xafetidayti betes.

Tabe'ashe dizay cora asati uttidaytanne entappe namu nam'u asati issipe issippe gidi uttida shin ha baggara xarphiza bolla katidi uttida asati beettosona entappe pude baggara lo'iza keettaykka beettees

Ta beyashe dizayti cora asati uttidi gaazexa waraqata nababishede oosona intikka uttida sohoy darajjani gidishin heeti waraqata nababishede oosona.

Ta be ashe dizayti nam7u asati attumanne indo gizidi uttidayssa be ashe days intikka miicishe beettosona attumay ba ayfe bolla mana xere wotti uttidayssikka bettishe des

Ta be ashe dizay parke malatizayssakko iza giddonka keettaykka deees izappe gede baggan pude baggan lo7izinne puulati wottida cillo mitatikka beettishe de7osana

Ta be ashe dizay kaamey asa ekkidi bishe beettees izikka biza sohoy wora woykko xililoti uttidi lo'ida soho etikka gede simmidi bishe beettosona.

Ta be'ashe dizayssi issi bitaney manaxire aaththiday eqqidayssi beettes. Izikka ba kushen ayibakko miishsha oyiqqidi wogga issi bootta miishsha oykki wottis. Izikka oykki uttido miishsha bolla booss gizayssi beettes. Appe gede baggara woraykka dees.

Ta be7ashe dizayti cora attumati asati kuwaase kaa7ishe beettosona. Eti ka7iza bootaykka aaho gididayssanne cililo gididayta beettees. Etikka ichacha ichachaykka attum asa.

ta be ashe dizay issi bitani sa7an uchchidi ha xeellishe beettes i7eyde izo sohoykka keehippe lo7iza wora daanatees appe guye baggarakka keehippe wolqama mittay deees

Ta be ashe dizay nam'u maca asati uttizaytanne issiniya haatta uuyashe dawus issina ba kushen haatta oyqqada koppiye wottiza mishiriya beettawus intappe guye baggara keehippe lo'iza woray des

ta beya shediyayti heedzdzu asati beettosona entappeka nam7u indoti uttidaytanne issi attumay eqqidayti beettees etappe guye baggara wogga mittaykka beettees

Ta be ashe dizayti cora asati issi mala ma,o may,idi eqqidaytinne issi maciya eta giddon dizayti beettosona cora asatu giddon oyddu asati koppiye wotti uttida.

ta beeshe dizayti cora asati eqqi uttidage ta be ashe dees ha baggara issi indiya silke haasayishe beettawus intika diza sohoy kawo maraxanas biza soho milatees

ta be'ashe dizay tamaretakko tamaretikka issi mala yuniforme maa'idi salpera eqqidayssa be'ashe days inta giddon issi naa dumma yuniforme maa'izayssi bettishe dees

ta be7ashe dizay keehippe cora asati uttidayssinne eqqidayssi beettees intika uttida geti bootta woraqa ta bolla xaafishe beettosona intikka mazagabi she diya bammalatidosona

Ta be'ashe dizayti c'ora asay salphera eqidati betosona entappe gedebagara issi bitaney utidaysi betes hesape yabagara kethika di'yage betes.

Ta beyashe dizay cora asati cililo mata bolla utidaytinne issi bitaney giduwan eqi utidaytinne ya bagara keta achanka issi mishirya eqa utidara betawus.

Ta be7a she dizayiti cora asati beettoosona intikka ay ba mazagabetti hakkonekka shin mazagabetti shinne mazagabishi de7oosana intappeka ya baggara wogga wolqama mittayta beettees

Ta be ashe dizayti guutta naati woykko cora gashe naati haybakko keettan mizigeba keetta malatizaytan eqqidayti beettosona entappe kaaya baggara gita asatikka deettes.

Ta be7ashe dizayti cora asati eqqidaytanne heedzdzu asati uttizayti beettosona intikka banta xaraphiza bollan gaammo waga ma7aa maysi uttidaytanne xarphiza bollan borsa deshua wottidayti beettosona.

ta beyashe diyay cora attomma naati eqqidayssanne nam7u macati uttidayti beettosona inta giddon issi maciya ayfe bolla ayba mashinekko wottidara bettashe de awus

Ta be'ashe dizay isportte ooththiza asatako ha isportte ooththiza asatu giddon issi bitaney eetappe dummatizage eqqidayssi beettees eeta sinththan kuwaseykka beetishe de'es.

Ta be'ashe dizay kaassanchchatakko . Ha kaassanchchatikka kuwase ka'izaytakko. Etikka issippe qoomettidi issi mala mayo mayi'idi eqqidayssi beettishe de'es.

ta be7ashe dizay koaseka ida naytakko intikka issife qoomettidi eqqidayssi beettishe dees intikka issi mala may7o may7idi eqqidosana inta giddon issoy eetappe dumma maa7iday ssi beettishe dees

ta beyashe dizay kaasanchatakko etikka woxxishe beettosona cora chi issife shiiqidi isporte oothtishe de7oosona intappe guye baggarakka cora asati eqqi uttidageti beettosona

Ta beyashedizayti kaassanchatakko ha kaassanchatikka nam7a nam7atuppe issoy zo7o may7o may7idayssa gidishin issoy samaye maa7i uttidayssa ha samaye ma7i uttidayssi kowaase qakkanaas woddiayssi beettees.

Tani beyashe dizaysi cora asati aaho ogera kumid woxishe woyko sporteyo bishe betosona, etika cililo mayo ma'id woxishe betosona.

ta beya sheddizayti cora asati issi mala maawa maa7izaytanne eta matan issoy gaammo woga maa7wa maa7izayti beettees intika isportey oothtiza asa malatosona

ta be ashe disi kowaaseka izayta intikka heedzdzu asa gidishin nam7ati issi mala ma7o may iwuttida issoy etappe dummatidi bootta maa7o may iwuttis esikka kowaase qakkishe de7oosana

ta be'ishe dizayti xora kaasanchati issife shiiqidi ufa'etishe de'oosona etikka miicishinne ufa'etishe de'osona eta issi bitane yaa simmidi haseyishise dees entikka banta kushan haatta haylandera oyqqi uttidosona

Ta be'ashe edizayti isporte oothtizayti qoonidi issanto nam'antonne heedzdzanto kiidayti beettosona issi bitane eeta sintan eqqi uttidayssikka beettees entappe guyera cora asatikka eqqi uttidosona.

Ta be ashe deiyay maca nati koase ka,ishe beettosona ettikka isporte ootosona nam,aykka maca etappe kirki baggara cora asay be ishe deees ha baggara maatay deees.

Ta be'ashe diyara issi wotanchiya woxxada xoona sheebettawus isuntayka atilete worqinesh idoosa getetawus izakka maaratoone geetettida wota woxxada xooniday issi erisetes

Be7ashe dizay teknoloojjen merettida miishakko. Izikka ba bollan tammanne nam7u quxure cacha zeero oydda giza kochcha xaafettizayta beyashe days.

Tabe7ashe dizay keehippe cora qalametakko ha qalametikka keehippe lo7izanne cora gidizaytakko inta giddon cililoy galal7oy zo7oy ubbaykka dees

ta be7ashe dizay teknolojien meretida mashinekko ha mashine garsan miishey uttizayti beettishe dees ha mashine bollaka ulfey dizaysi beettishe dees

ta beyashe dizayti daro qalame malatati beettosona intikka mastishe malatidi uttizaytakko inta giddon boottay cililoy galal'oy karettay ubbay dees

Ta be ashe dizay ashangulute malatida misilenne duge baggara erisasen xaafettida si7iley bettishe deees intika pude baggageti keehippe cora keleren aqalametti wottidosona.

ta beyashe dizayti teknolojiyan oosettida mashineti beettosona entika karetamashinenne samay samayya giddon saate malatizayti kareta mishi de7ees

Ta beyashe dizay hathako hatha bola efizza misha issi bitaney untidily betishe dees izzika harassa bishe de'ees

ta be7ashe dizay pilene malatizayssakko izikka issi biittappe hara biitta bishen izan baanawu maaddidayssakko izikka keype wolqama gididayssa gididoga erettees

Ta be ashe dizay keehippe cora hareti caanidi kaame ogera bishe beettosona ha haretikka some hetakko intikka keehippe go'izayssa gidiyogee qoncean eretees.

ta be ashe dizay issi gashe nay giya iqa ekkidi bishen deizayssi beettees heyssika i oyqida miishi kushe gaare sugidi bishe beettees izapfe hude baggara keettayka beettishe dees

Ta be izayssi kaametakko ha kaameti aybas maaddinka go7inka erennan idikkokka ha geeti kaametakko kaametikka kaame ogen eqqidayssa be ashe dees eti eqqido sohoyka keehippe denbakko.

Ta be ashe dizay kaamekko ha kaamey loosettidi puulattidi biro kiiza ba milatizayssakko ha kaamey bolla issuan ababey bollan utti wottidayssakko hizikka puulati wottis.

Ta beyashe dizayti harey hata canidi bishe betes iza bollaka nam'u asi betes kameyka kame ogera bishe deses kamepe ha bagara asati eqidaytika betosona hare soho medosa

Ta be'ashe dayis coora asati kame ogera bishikilite lagishe de'osona etika bishe de'oy kame oge gidishin kamey betena eti bicha de'osona

Ta be'ashe dizayiti namu kammeti kamme oggera bishshe doosona issi kammey gooma cannidi bishe bettes entappe puude bagara semmira makinay lametetiyosa giya xuffeyka bettes.

ta be ashe dizayti coora woykko keehippe coora gidida kaameti biro giigettidi kiishe woykko addise bayntabootan eqqidayti beettosona intika aysuuze daanatosona

ta be ishe deiaysi issi guuttanay eqqidaytanne izappe gede baggara kaame milatiza miish eqqezayti beettees

ta beishe dizayti issi bitane hare bolla mita caanidi laaggidi kaame ogera bizayti beettees appe pude baggara wogga kiettayka taas beettishe deees

ta be ishe deiyay issi bitaney motore bolla uttizaytanne motore ba doyya baggara eqqidayti beettees appe pude baggara keettaykka de7ees

ta beyashe dizayti hoyddu attuma asati eqqidaytanne nam7ati qoomettidayssi beettees entappe guye baggara kaame eqqidayti beettees kaamekka ya baggara goshsha kaamekka de7ees

Ta be ashe dizay keehippe walqama kaameti eqqi wuttidayssa beyays ha kaametu matan e nam7u asati beettishe de7oosona.

ta beyashe dizay issi bittaney eqqidi Haasayishe beettees izikka haasayishen mayke oykkida kushe bichchay beettes izappe guye baggara cora kaametikka de7ettes.

Ta beyashe dizay wogga wolqama keettay biroppe giigishenne oosettishe dizayta bessees ha keettaykka gitanne wolqama simintoora oosetti zaba malates appe gede baggara mittayka beettees

Ta beyashe dizay keype wolqama keettay buroppe loosettishinne giigettishe beettees izappe duge baggara kaamey eqqidayssikka beettishe deees.

hayssan beettizayti keype wolqamanne huulattiza keettakko hayssika kawo keetta milatizayssa giddishin izappe gede baggara kaamey kaame ogera bishe beettees

ta be'ashe dizayti heerakko heeranka lo7ida cililo lo7iza abobati beettosona intappe pude bagganne duge baggan keettay de'es issi bitanekka uttidayti zo7o ma7o may7izayti beettees

ta be'ashe dizayti cora asati puulattida keeththan uttidi komputeren xaafishenne woraqatan xaafishen beettosona intika attumanne maca gididi uttidayssikka beettosona

Ta be'ashe dizay isso issi Indo mishiriya eqa utidaro be'ays izaka astamare milatawus iza astamaretu may'uwa may'ada eqawtidashin betawus.

ta be ashe dizay tamare tokko ha tamareti ubbay uttidi tamarishe beettosona intikka astamare odizayssa siyiishe adelishe beettosona hakki filekka kawoti merteqe tamalatees

Ta beyashe dizay cora asati eqqidayssakko intikka berera gelananiya ba malatosona intappe ha baggan borsay giigidi uttidayssikka beettishe dees inta achchan keettaykka eqqidage beettees

ka be ashe dizay tamare keettakko ha tamare keettanka nayti baynta giddon haasayishe doossona entikka issoy issara nam7a lam7a gididi uttidi haasayishe doossona

ta be7ashe dizay timirte keettakko timerte keettanka oydey xarapheezay giigizayssinne saleday bollan kaqettizayssi beettishe deees ha timerte keettayka kawo timirte keetta milatizayssi beettees

Ta beashe dizay tamaretakko ha tamaretikka kifilen uttidi tamarishe doosona intikka astamarey oda odishin siyishen uttidosona.

Ta beashe dizay kawo timirte keetta milatizay ta be ashe days ha timirte keettanka tamareti uttidi komputere gora gorishe beettosonna intikka uttidi oyde bolla sinta xarapheza bolla komputere uttizayti beettees.

ta bi7ashe dizay keehippe cora asati eqqidaytanne enta sintan maashiney mitta qanxiyege eqqidayti beettes intikka eqqidi hoda odishen beettoson

Ta beyasheedi zayti sawulat naanto darajja timirte keetta giza timirte keakeetta be'ashedays izikka suntay xaafettidi guye baggara beettishe deees.

ta be7ashe dizay gashe naata ha gashe nayti baynta kushin irxa maatanne ciisha oyqidi eqqiday hissibeettosona intikka gede simidi teellidi de7oosona

Ta be'ashe diza issi oge oosettishinne gede baggara timirte keetta milatizabay keettay eqqida issa be'ashe dees. Ha keettayikka nam'akko pude bagganne duge baggan bettishe dees.

Ta beyashe dizaytii issi mishiriya boththa sharbe xaxada ba bollan shashshekka qachchada saledara tamaarsishe beetawus izakka chokkee oyqada xaafashe dawus

Ta be7ashe diyay cora asati eqqizaytanne intappe duge baggaara usuppun macca asati uttizayti beettoosona. Intappe gede baggara keettaykka beettishe de7ees.

Ta be ashe dizay issi bitaney eqqidaytanne ha bitaneykka ba qoorin karabata qachidi eqqidayti beettes ikka deiza sohoy lo'izanne cililo maatay kumidoso hokko.

ta be7ashe dizayti timirte keexaqo timirte keettan tamareti uttidi tamarishe deettes inteka issi mala bootta ma7o ma7idayssi beettosona issi naya eta giddon dummatada sama ekeleremaa awotos.

da be ashe dizayti cora asati eqqidaytanne issi mala ma7o may7izayti beettosona entikka dizay bootay tamare keetta milatees ya baggarakka eta achchan keettay deees

Ta be'ashe dizayti cora asay uttidaytinne ettikka tamare milatosona uttida bootanka komputer gora goridi dizayti malatosona oyden uttidi komputer oyqqi uttida.

Ta be'ishe duzayti nam'u asati eqidaysa be'ashe daysi entaka ogey losetishn diza botan eqidaysako, ha ogey buron osetishe des, heysappe pude bagara cililotida mithayka de'es

Ta be'ashe dizayi ogeko ogenika gashe nayti eqizaysi betishe de'osona entape pude baggara keththayika betishe de'es keththape gede baggara mitayika betishe de'es.

ta be'ashe dizay keehippe looseti didiza oge woykko dilliyekko ha dilliyekka biro loosetishe dees izaappe pude baggara saloy samayetidi beettishe dees

ta be'ashe dizay ogekko ha ogekka biron losetidi dizaysa beses izikka kehippe aho botakko ape gede bagara asay eqidaysikka betishe de'es etappe gede bagara mitaykka diyaysi betishe dees.

Ta beyashe dizayti asati eqqidayssatanne heedzdzu geomay dizo ba jajje ta beyays issoy motore bolla uttid gede bisheekka beettes eti dizo sohoykka kaame ogekko

Ta be'ashe dizay kaameynne kaame ogey keehi pe loosettidi puulatidi giigizayssa be ashe dees izikka maburate foo'oora lo'izi giigizayssi beettishe dees a giddon cilci didi maataykka beettishe dees

Ta be ashe dizay issi bitane eqqidayssa be ashe days izikka ba ayfen manaxire wottidayssakko izi de7iza sohoykka kaame oge milatizayssakko hene baggara keype denbati wottis.

ta be ashe dizayti kaamekko kaameppe pude baggara coro asati ekki wottida ha kaameyka oge giigissizayssakko oge giigissishe beettes appe hirki baggara woraykka beettees

ta beyashe dizay kaamenne kaame ogekko kaamekka asi laaggishe deees kaame sintanka issi bitane eqqi uttizayti beettees appe pudde baggara wogga wolqama lo7iza mittaykka bettishe deees

ta be ashe dizayti kaame ogen nam7u asati eqqidaytanne kaamey kaame ogera bishenne beettees izappe sin ta baggara heedzdzu goomaydizo baajajekka bishe beettees

Ta be ashe dizay kaameera ogen asay bishe beettees he kaameyka wora giddora bizaba malatees hetappe gede baggara woraykka beettiza gishas wora milatees.

Ta be'ashe dizayt kame ogen 3 asat eqidayta ha kame ogen kamey betes, Ha kameyka eqid utis issi bitaney kame hokid xelishe betes etappe ya bagara worayka de'es.

Ta beyashe dizayti asay hamutishe dizayssinne kamey oge gigisishe de'izaytti gigisishin baw biza kameykka beetes motoreykka bishe de'es yappe pude bagara wolqqama keeththay beetes.

Ta be'ashe dizay olla bookettidayssanne asay ooge giigissidi buron wursibeyinayti beettees appe pudde baggara cora shuuchchatikka de'eettees heyssika ooge giigisso bolla de'izayssa bessees

Ta beyashe dizayti ogenne dilliyekko qogikka kaame oge gidishin kaameykka iza wolara bishe deees kaameppe ya baggara asatikka beettoshe de'oosona.

Ta be ashe dizay oge giigissida kaamey oge giigissishenne eappe pude baggara cora asati eqqidayta beettosona etappe pude baggara waraykka de'ees

ta be7ashe dizay kaame ogenni kaame ogera kaamey bishe beettees izappe hini baggara asati beettosona duge bagganne pude baggan woraykka beettishe dees

Ta be'ashe diyoyi keththako ,ha keththa achani etiyopiya banidiray adussan woga mithan kaqqetidi beetishe de'es.ha keththappe guye baggara cililotida mithay beetishe dees.

Ta beashezay nam'u asati eqidayisa issoy gamo woga ma'ua maizayaba malatiyage kushe meatishe betes izappe gede bagan keeththay betes keeththeppe gede bagara cora asay eqidaysi betes.

ta be ashe diyay haattayoy gukkiyaba be'ays izappe gede baggara issi bitaney bomba qachushe beettees izappe gede baggara baajaje berey ketaage ubbasay beettishe dees

Ta beyashe dizay cora asati haatta bomban mee'ettishe beettosona entikka mayi'uwa issi mala mayi'idayssanne qoore bolla dunguza milatizayssa yeddizaytti beettees koppiyekka issi mala mayidosonna

tafe ashe dizayti xora asati eqqizaytanne issi bittaney haattamme ettishe dizayta ha bittanekka koppiye ba huuphen wottizayta gidizayti eretees

Ta be ashe dizay asatakko asati eqqi uttidayssa beyashe dees hentappe guye baggara wogga wolqama haattayi beettishe dies; haattappe ha baggarakka olla bookkin olla giddon qolettida haatta malatiheyssi bulqoyka uttis.

Ta be'ashe dizay issi mala may7o may iza asati eqqidayssanne issi bitaney meettishe beyees haa bitaniya matan tootalerahaatti duuqetishe dizayssaka be ashe dayss.

Tabe ashe dizay issi indo mishiriya haatta duuqishe beettaws izippe guye baggara attuma asati eqqidaytikka beettishe duussono nam7u asati bbaynta huphen koppiyo wottida manaxirekka banta eefen wotti uttidayssakko.

Ta beyashe dizay usuppu attuma asati eqqidayssanne nam'ati ollappe haatta keessishe dizayti beettosona hentappe gede baggara lo'udi cilelotida mittaka beyashe days.

ta beya shedizay heedzdzu asati eqqidaytanne heedzdzatuppe issoy mana xire attizaytanne ya baggaga xaabitaney koppiye wottizaytakko entappe guye baggara tuubo caani da makinay woykko kaame beettees

Ta beyashey deiyay heedzdzu naati bomba dooyidi haatta meettishe beettosona intappeka na7ati miicishe de7oosona intappe guye baggara cora asaykka de7ees ya baggara maataykka beettees.